Paɣaba mini dabba n laɣim luɣu yiŋga shɛba za la zuɣusaa ka shɛba zi kuɣisi zuɣu shɛba ye la gɔɣi piɛlla ka shɛba ye gɔɣi dozim ka shɛba ye gɔɣi mo mahali ka shɛba ye gɔɣi shɛŋa dini garisi garisi so ye la gɔɣi shɛli dini mali saba di niŋgbuna ni ka so gbubi leem paati takara o nuu ni.

Bindirigu laa n ʒɛya ka boraadɛ duɣura bɛ di puuni ka gali duɣura gba bɛ di puuni ka bi wurisi zaham duɣura ŋo niŋ di puuni ka tom niŋ kpa ʒiɛɣu niŋ di puuni

Silimiin dabba ata ni gbansabinli do'yino ni Silimiin paɣa m be kootu puuni silimiinsi maa yino wuɣila o nuu zuɣusaa Silimiin paɣa maa ʒila kuɣu zuɣu ka o zabiri zaa piɛla Silimiin dabba maa so ʒila kuɣu zuɣu ka koliba kopu nima tam o tooni.

Nɛma n-doya ka doo zaya ka gbubi gɔɣili o nuzaa ka tiriti o nudirigu paɣiba ayi m-be nimaani ka paɣa yino kpabi bia kpama n-tam teebuli zuɣu ka nɛma yiliya.

Niraba n bɛ tiŋ puuni chɛna so barila mota ka so duɣuri Loori piɛlli ka so pa kubɛ palli maa nangbani kpaŋ n kohara ka bi bin chɛni maa so pili keep piɛlli